Amewo le exɔ tum nyuie ɖe le fi. Ame ɖeka eve, etɔ̃, ene, atɔ̃ wole afi ma. Wodo awu ɖe ɖiɖi kple gbemumu be awu. Wole exɔ la dzi le dɔ wɔ.

Xɔ aɖe mu le afi ɖe. Ame vovovowo le fi mi. Xɔ aɖe, ɖeka tsɛ aɖewo memu o. Dziƒoxɔ ɖe le afi aɖewo nyo, ɖeka, eve, etɔ̃, ene. Ŋu mɔ aɖewo tsɛ le fi mi.

Xɔme nyakpɔ aɖe ye le. Enu vovovowo le xɔa me. Kpukpoe le xɔa me, ekplɔ le xɔa me. Zikpui vi aɖe le xɔame. Woƒoƒu enunonuwo ɖe ekplɔ aɖe dzi le exɔ me.

Gbe me, wole foto ɖem atiglinyiawo le gbea me. Ŋu ɖe tsɛ tɔ ɖe fi mi, eneti woame etɔ̃ ɖe tsɛ le fi mi kɔ kpe ɖe ati vovovowo ŋu le gbea me. Wosu …

Yevu ɖeka, eve, etɔ̃ aɖewo le dɔwɔƒe aɖe, wole awu yibɔ me, ɖewo le kɔ daa, woda asi tɔ woƒe nuiwo ƒe ta va yi. Ɖewo tso bublu dɔwɔnuwo ƒe ŋkume. Agbalẽ xɛ le ŋkume na wo.

Yevovi aɖe le akɔ ɖi kple wo nutatawo. Emla anyi ɖe anyigba hafi le akɔ ɖii, eye nu vovovowo le gbɔ le fi mi nye sɛŋtsre kple kɔɖinuwo vovovowo wole.

Ŋutsu ɖeka eve, etɔ̃, ene, atɔ̃ aɖewo tɔ ɖe afi. Wole asi na wo nɔewo. Wodo awu vovovowo. Dzime yibɔwo. Ɖeka le kuku ɖe asi. Etsi le kplɔ dzi na wo. Zikpuiwo le xɔa me. Nyɔ…

Ati ɖe le fi, ati woame eve ɖe le efi, yevɔ nyɔnu kple esrwo bubɔnɔ eɖo me. Nyɔnua le enu ƒom, ŋutsua le adzɔge kpɔm. eŋu hã le afima keke hã le tame ne.

Yeelɛ. Yevuwo woyi foto ɖe atiglinyi ƒe le gbaa me. Atiglinyi ɖeka, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃ ɖewo le gbaa me. Yevoawo bublu eŋu mumu ɖe me. Ati vovovowo hã la fi ma.

Exɔ nyakpɔ ɖe le fi ,nuwo le me, zikpuiwo le me, ati zikpui, wota enu ɖe egli ŋu, wokɔ seƒoƒo ɖe da ɖe ekplɔa dzi, woɖo nu ɖe anyigba, nu yibɔ ɖe ɖe anyigba hafi kɔ kplɔ kɔ li dzi.

Ɖe. Egbe vovovowo le fi mi. Ati ɖewo le fi mi. Amakpa mele dzi o. Atiglinyiwo, wo sɔgbɔ tatataŋ, yewo hã wole afi ma. Wole tatsa. Ame ɖewo hã wole eŋume. Va le foto ɖe atiglinyiɛwoe.

Ame vovovowo le teƒe aɖe yi ke hɛ wole nu ƒom. Ɖewo do awu ʋi ɖewo do awu yibɔ. Nu enu vovovowo le kplɔ̃ dzi na wo ye….

Flaga ɖewo le teƒe ɖe, flagawo vovovowo za, ɖewo nye gbemui kple nu ʋe kple nu dzee, ɖewoe tsɛ nye blu dze, ɖewɔe tsɛ nye aŋutiɖiɖi kple blu.

Ɖekakpuiviwo le ʋe ɖum. Wole awu vovovo me, ɖekatɔe nye aŋutiɖiɖi ƒe awu woe, ɖekatɔ nye awu ʋie. Ati vovovowo le fi mi. Wole ʋe ɖum.

Exɔ nyakpɔ ɖe le fi. Seƒoƒo nyui aɖewo le eme le ganu yibɔ aɖe me. Zikpui ʋe ɖe le fi yi. Wokɔ avɔ yibɔ kɔ da ɖe eme. Ekplɔ vi ɖe hã le fi mi.

Teƒa ɖee lɛ. Amea boblo emɔ ŋu le exɔme le edɔ wɔɔ le enu ŋlɔ. Edo awu ʋee kɔ kuku yibɔ kɔ bu taa. Nuƒonu le kplɔ̃dzi nɛ. ɛɛ agbalẽ hã le ekplɔ̃dzi nɛ.

Edu ɖe mee le, amewo sɔɔ le ablɔ dzi, eŋuwo le ablɔ dzi, exɔwo le dziƒoxɔ kple anyigba xɔ, amewo lé nuwo ɖe ta nyɔɔ le tɔmɔ dem, atiwo le fi mi, aŋuti tiwo kple enetiwo.

Dɔwɔƒe aɖe lɛ, ame eve le dɔwɔƒewo, wodo gaŋkui, wolé dɔwɔnuwo ɖe asi, wodo awu aŋutiɖiɖi kple blu. Dɔwɔnu ɖewo tsɛ nye aŋuti ɖiɖi kple blu.